amee aɖewo kɔ́ wóƒe agbawo ɖe kɔ eye eɖewo bla wótɔ ɖe megbe ke wózɔzɔm aduadue wóƒawu le dzĩe ye ɖewo hã ƒe awu le yiboe

Nyɔnu aɖe le anyinɔƒe kɔ afɔ da ɖe afɔ dzi. ekɔ asi wɔme eveawo kɔkɔ da ɖe aŋekusiwo dzi ke le eƒe megbea aku atsikutsetse aɖewo le megbe nɛ.

Ŋdɔkaɖiŋusẽ, emɔ aɖe le amewo dome. Ke ame yiwo tɔ ƒo xla ŋdɔkaɖi emɔ ya, wodo abɔ ɖe dzi. Aɖewo do awu dzĩ eye ɖewo do awu blɔ.

Exɔtuti aɖewo kple enu bubu aɖewo kaka ɖe anyigba le teƒea ɖe eye enu dzɛ̃ aɖe hã le ati yiwo kaka ɖe anyigba dzi.

Ame aɖewo le kameteƒe, nukpɔlawo hã kpe ɖe wo ŋu ke ame yiwo kame temaa wodo amea ɖeka do awu ʋie eye wòdo takpui yibɔ ke eƒe afɔ wui le abe aŋutiɖiɖi ene eye wodo afɔkpa yibɔ hã kpeɖe eŋu.

Ame aɖewo tɔ hedze ŋgɔ wo nɔewo heyiwo le miakpadzia. Nyɔnu ɖeka tɔ ɖe afi ma do awu dzi ye wokɔ asi do ɖe ɖevi yi le ŋgɔ ne do awutewui ʋi.

Ame woame ene tɔ ke wodometɔ ɖeka le agba ɖe asi, woameve ɖo nukomo eye woƒe aɖuwo dzedzem. Ɖeka bla ta eye ɖeka hã ƒo ɖa ɖe ta.

Ekplɔ aɖe le afi ma ke wokɔ na nanewo kɔ da ɖe ekplɔ egɔme. Wokɔ eɖewo da ɖe ekplɔ dzi eye xɔmezikui yiwo nɔna emea ƒoxla ekplɔ.

Emɔdɔwɔla aɖewo si trɔm le emɔ aɖe ŋu eye wo dometɔ ɖeka do awu blɔ edoe eye woɖɔ kuku ʋi kea me Evelia hã ɖɔ kuku ʋi. Ame etɔ̃lia do awu dzi ye wotɔ ɖe dɔ ŋu.

Yevu nyɔnua ɖe tɔ ɖe afia ɖe eye ɖeviwo ƒo ʋlae, ke yevu nyɔnu ya edo awu ʋi ɖe dziƒo, eɖɔ gaŋkui yibɔ, ɖevi yawo tɔ ɖe gbɔa, ɖevia ɖewo kpla asi ɖe alime nɛ.

Ƒomea ɖewo tɔ ɖe teƒea ɖe eye ɖeviwo le eme. Ametsitsiwo hã le eme. Ɖeviwoo abe wome ade eye ametsitsi ɖeka kpe ɖe wo ŋu.

Ame aɖewo do awu ɖe ali dzi vaɖo klo nu eye wodo gakogui ƒe awu hã ɖe afɔ, ke wowɔ nɔnɔme aɖe abe eɣe ɖum wole ene.

Yevu ŋutsu aɖe do awu blɔ ɖe dziƒo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu. Kɔpu dzi aɖe hã le kplɔa dzi eye yevuvi wɔme etɔ̃ hã tɔ ɖe kplɔa ŋu le ŋutsua gbɔ ke fefenuwo hã le kplɔ dzi na wo.

Solar kaɖi dɔwɔla ɖewo le dɔ wɔm le solar panel ŋu. Ŋutsu woame ade wole awudodo yi ke le abe yellow me eye wo asi trɔm edɔ ŋu.

ŋdɔ kaɖi ŋusē dɔwɔla aɖe tɔɖe dɔwɔnu ɖeka gbɔ eye wodó awu yibɔ he bɔbɔ ɖe dɔwɔnua ŋtsi abe dɔwɔm wole ne

Dzata woame eve aɖewo le teƒe aɖe eye elã bubu aɖewo hã le wo yome. Ke dzata ɖeka tɔ ɖe afɔ enea dzi, ke ɖeka ya tɔ ɖe yewo megbe fɔ woame evea dzi ye wòkɔ ble do ɖe yame.

Dɔwɔla wɔme etɔ̃ edɔ wɔm ke wɔme eve ele gakpo aɖe ɖe asi be yewoa a wɔ dɔ le eŋu. Wɔme etɔ̃ la katã ɖɔ kuku ʋi eye wodo ovarɔl. ame ɖeka le gakpoa ɖe asi do asiwui dzi eye ame evelia do asiwui ʋi le nua me.

Asinudɔwɔla aɖewo tɔ ɖe xɔ aɖe gbɔ eye wo dɔ wɔm ke wo dometɔ ɖeka do awu blɔ ɖe dziƒo eɖɔ kuku dzi eye woɖɔ wodo asiwu hã kpe ɖe eŋu.

Ame aɖewo tɔ ɖe ami dzraƒe. eŋuvi yi ke ƒe amadada le gbemu alo green tɔ ɖe afi ma, eŋua ɖeka hã le ʋi eye wotɔ ɖe ami dzraƒea ƒe ŋku me.

Asi dɔwɔla le dɔwɔƒe eye wo dɔwɔm ke ŋutsu wome eve aɖe wotɔ ɖe dɔme, wodo overall, awu yi wodo tso dziƒo va anyi, ɖeka ɖɔ kukunʋi eye wobɔbɔ ɖe dɔ ŋu

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Edo awu yibɔ eye ŋdɔ kaɖi ŋusẽ emɔ aɖe le eƒe axadzi. Wokɔ emɔ ya kɔ da ɖe zikpui dzi.

Agba nuɖugbawo le kplɔ dzi. Nuɖuɖuwo le wo me. Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu eye wodo ta ɖe ŋgɔgbe ke nyɔnuvia nyɔnuvi aɖe hã nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu le akpa Evelia ye wodze ŋgɔ ŋutsuya eye wokɔ nane kɔ nume dem na ŋutsu ya.

Ŋutsua ɖeka aɖe bɔbɔ ɖe solar panel ŋu eye ɖeviwo tɔ ɖe egbɔ. Ɖevia ɖeka medo awu o. Ɖevia eɖewo hã wole eklo dzi eye wòo kkɔ etsi pure water container kɔ da ɖe eɖokui gbɔ.

Ŋutsu aɖe tɔ ɖe esɔ gbɔ. Edo awu ʋi ɖe dziƒo eye anyigbametɔ nye yibɔ ke edo asi ɖe eka yiwo kɔ do na esɔa gbɔ eye nyɔnu wɔme eve nɔ esɔa dzi. Ɖeka do awu ʋi ɖe dziƒo eye evelia hã do awu dzi ɖe dziƒo.

Nyɔnu wɔme eve aɖe tɔ ɖe teƒe aɖe ke afi yi wotɔ ɖoa atikutsetse aɖewo le agbawo me eye wokɔ kɔ da ɖe ekplɔwo dzi ke ɖeka do awu blɔ ɖe dziƒo kple anyigba eye evelia hã do awu yibɔ ɖe dziƒo.

ametɔ̃ ɖowo tɔɖe tɔme wóle bukɛt ɖe asi bɔkɛta ƒa madada le ɖeka ke blɔ ɖeka le yie eye wóde bɔkɛta tsia me

Nuɖuɖu le agba me. Ke talia alo makaɖoni kple ma. Egbe hã le eme, sabala le eme, mɔlu le eme, enyakpɔ ale gbegbe.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi ye wo le nu ɖe asi me ke ebla ta eye bɔketi wɔme eve hã le egbɔ. Bɔketia ɖeka ƒe amadede le ʋie. Wokɔ eze kɔ da ɖe mlekpui hã dzi le eƒe ŋkume.

Agbadɔ aɖe le teƒe aɖe eye eŋuwo tɔ ɖe teƒe ma. Eŋu viwo kple eŋu gãwo alo bus aɖewo le teƒea nye edu aɖe me eye wonye teƒe ɖeka ko wo katã wotɔ ɖo.

Yevu ŋutsu aɖewo le xɔ aɖe me. Ɖeka nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu eye agbale wo le kplɔ dzi nɛ. Ke bubu hã do awu ʋi ɖe dziƒo tɔ ɖe akplɔ aɖe ŋu.

Ame agbɔsɔsɔ aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye wo dometɔ ɖeka lé nuƒomɔ ɖe asi ke ame susuɔwo hã le eƒe megbe, eɖewo ɖɔ kuku eye eɖewo hã wodo avuvɔwui.

Ame agbɔsɔsɔ aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Eɖewo do awu aŋtsiɖiɖi ɖe teƒe aɖe. Eɖewo do awu yibɔ ɖe dziƒo eye wokɔ enu dzi kɔ bla tae, eɖewo hã ɖɔ kuku dzi ke eɖewo hã le atsi aɖewo ɖe as iyi ke woŋlɔ nu ɖe edzi.

Ame wɔme eve bɔbɔ eye ɖeka le anyinɔƒe. Ɖeka nɔ anyi ɖe gasɔ me. Gasɔ yi ke bafawo zana ke ɖeka le atsitre nu heya le atsitre nua edo awu yibɔ dziƒo kple anyigba.

Yevuvi ɖekakpuivi aɖe mlɔ anyi eye wòkɔ ta ɖe dzi. Ke eɖa yibɔ le ta nɛ eye edo awu, ye wo awudodoa nɔnɔmetata nye gbemu, afia ɖe le ʋɛ̃e. ke ɖeviwo ƒe fefenuwo le asime nɛ.

Eŋu eme eve, ɖeka ƒe nɔnɔmetata ele dziẽ eye yo ŋkume ƒe afi ɖe ekaka. Evelia ƒe nɔnɔmetata le ʋie eye ye hã yo ŋkume ekaka. Ŋutrua ɖeka ɖiɖi ɖe anyigba.